Marto amlu sokola ak lu ñuul nyung ko teg ci lu ñuul marto nak pur liggéey kaay la.

Goore bu sëge ngi solyere bu ñyuul sol cheen soljaaru amna ay tooku yi ñuur yu nekk ci ganaawam ci miir bi mënga am lu xonxu àk lu bula.

Toogu bu neté, ci loxa bi gl mu ngi am ñetti kussin ñun tekk benn bi tab mu ngi am góol ci digg bi

Daala yu weex amn vert ci kawam ab sisuus am bind-bind yu weex am na ku kot yi.

Ñaare net sarib bay kuj góor at kuj jigleen jigeen ga ngi sol yirebu weex ak sep bu xong góor ba ni soll bu la mu ngi te moo ci no sufi ñoom ni ngi bey supame.

Ñetti daala benn bi bu nulla benn bubu pink amna benn bu xamnanu ko sol bu weex teku ko sol mu ngi émaayu émaayu bu konk.

Fooki ngato yun rensele nyu def ko ci ay kayte ngato yi nungi am yu sokola ci biiram ngato nak niti buga nenko.

Faamili bu taxaw bi foton am na ku ciki sopleh, dewlin ganaar malobangi tegu ci wet ak palaati nduggu.

Senka garab yu taxaw ak negi ñyax ak mata bunsaam ci suuf fi nek deki àlla la.

Jigeen bu taxaw sol yira bu weex am lu buro cat yu buro musoorula bula sor ñaale lam bu weex ak buñul.

jigeen bu taxaw solyere bu jot kloryangi bari ak flor flor yangi am yi nete nuul weex ta mu ngi takk cenn.

Nyetti gaal yu taxaw, penen bi am naku ci yeeg, am na mbooloo yu taxaw ci ganaaw di defar gaal gi. Am na ku ci sol yire bu verti, am na ku toog ci wet ba.

Jigéen bu solu wert takk lam takk cenn letu grefas am na tele bu nekk ci wetba at fulawa am na taabul.

Pot bu taxaw am ay bindi bindi yu ñuul am bindi bindi yu xonxu boor len koy oyée mom moy boor zadida sel na baax na te nit ñi buga neen ko.

Góor bu taxaw mi chenne baatam bi góor bu ñuul am ko war am bot niñ koy ooye kunta kinte ki moy suñu mak.

Juroomi motopolis yu taxaw ñatti yi nuroo neen kulor ñaari benn réewu sagsa sa morom benn bi da ñul benn bi daa weex ñatt yi den am bu weex ak bi ñuul.

Nyaari jigéen yi dox di ñëw kenn kaa ngi odu sër. Sol yira kenn ka ngi sol tibey ba bula sol yira bi bula. Am na tapplo yu nekk seen ganaaw u fa bind bu orance. Ak ba bula ñum fat diseen yaaya jàmme amna benneen tapla bu nekk ci ganaaw.

Lekk bi ñi wac sawarma foriñ lenko defar ree amna gënar ci biir am na salaat tañu ngi teg ci wet bi ay jus lekk bi net yi fonkuneenko torop.

Taabul lu ofis bunaari romuñuy am. Ci beneen wet bi ñett duroox te yeneen taawul yan. Ci wetam am na toogu bu nekk ci wetam.

Daala munu bun tekk, munu am ay bënn bën, te am ma ay teretere tappnduna torop, nun ko tekk ci koroy.

ay mboolo yu taxaw di deglu am nanu ci solnu nete am na kenéka ngi sol yire bu xonku am ay teretera yu weex amna benén jigéen bu boot loxo mi ci ganaaw.

Palaati gomans ñaari goman si tekk ñu tekg kecob bi. Ci bukas bi amna li moon bun dog tekko ci kowam liñ ci def. Ay mutata gomanigal nini buganen ko ta lekki gaytu.

Ganaar bi ñuur taxaw mëñi am lu weex bopp ba ngi am lu xonk bot yaañu xonk di mëñ gaangi ñuul.

Juroomi mbokq yiñuy làkk am nayu pere furniture buñuy lakkee mbokq bi mangi sokolaa.

Ay olele yu ransale yenn yi ñuñ leen xoolliwoot olele rekk ñeebeleen ko defar ree ak tiir te lekk bu sell la.

Pitax bu taxaw ci garabi banta xoob yan co wor xoobi ñungi verta pitax bagi am lu ñuul ak luu sokolaa.

Picc bi ñu naan taŋ më ngi am clër bu nul bu weex at bu sokolaax te ay garab yu vert ñun ci ganaawam.

Mboolo yu nekk ci tapes gi am na ñu toog ci gaal gi am ñu taxaw amna jigéen bu taxaw sol lu xonxu malaan bu xonxu at kaala bu bula am górgu tooga xalayi moo mu ngi sol tibey bu bula at ñaxi ñun leen wor.

Góor buy wor mbaam ma ngi toog ekkti laxom bi amna xale yi nekk ci wet ba di géstu am nanu ci sol yerebu weex am ni si sol yerebbu bu le mbaam bi nekk clór bu gaay tooge ma ngi nekk clebu b lë.

daali bus mi ngi am culër bu mos bu ñuul at bu aas kola daali box nag jigéen mun nakol sol góortam munnakol sol.

Góor gu taxaw te benn jëflokaay bamuy liggéeyee mu ngi def ci loxom bi kowaa ci ble mu ngi sol yere bi weex sol tubeh bu ñuul.

Fulaawa bi am kulër bu vert bu fés am lu weex ci kawam fulaawa bi am ay tontoor yu nekk ci kawam.

Pot bi potidiw la pot ba ngi weex am ay bindi bindi roor bu bulë bindi-bindi yi ñu ngi am lu weex amna bu ci nete so jànge bindi-bindi yi dineen la wax no koy jefandikoo.

Ñaari peeri dalla yi ñuul am oor ci dëgg ba dalla yi nag dali xale la dalla yi gaydenkoy njëfande ko pul demee kaay ecool.

Nekk bu yànj am lal bu yànj am darab bu weex darab bi më ngi am lu nete yu tekki ku sin bu bulla am ay kosin yu weex nete doomi taar at ay lamp at bunt at rudo bu doomi taar.

Ab boxbntbox baaki am bind bind yu weex teggu ci lu nuur am lu netex am ay bind bind yu nuur boxs bu ne mu ngi jaakaarro lëbbla

Nataali zunnam, mu ngi am ay net, am bind bindi yi xonx, am na ñetti nikk yu taxaw, kenn ki mu ngi téeg ci kinam bi, kenn ki muni sol weer bu ñuor, kenn ki muni sol mbaxanna, ab xaftaan bu weex ci kaw, am na yeneen nasaraan yu netti ci kaw.

Nyaari perudalla yu nyuul am oor ci kaw benne ba ngi tegu ci suuf benne binum ko wiir ci kow box bu weex.

Jigeen bu taxaw solumba sañ bu nuur takk ay lam aj benn laxo bi wàcce benn bi téposets takk cenn takk jaaru fulorbañ ci wet ba ak toobu taxaw ci ganaaw toog.